Dalga asa nayti utidaysati beetosona ha utidaysatuyoka tuke jabanara efidi izeta ushanawu tigishe deethes.

Issi timirtiya tamaridi kehippe lo'o bessa gakidi anjetiya tamare anjimetiza issi yelagay bana tamarsiz astamareta kushepe tamarizo waraqata ekishe betes

Issi issi asati ba oonatetha erisiza Gamo mayuwa maayiyogey aazase giikon gamos de'iya woyko Gamo deeriya siiqiyo siiquwa bessanasa.

Issi aho bessay betishe dees ha besanka garsappe pude woykko salo pude simidi pintharida hathay issi besan besan nam'u gididi betees.

Booththa mayo mayidi eqqiza dalgga kawo osanchchati woykko pooliseti beetosona. Ha poolisetappe sinththe baggara dalgga booththa xaraphezati beettishe de'ishe de'ettees.

dumma dumma ammano aawatenne heessa danka issi issi dere cimati issipe shiiqidi banta siiqotetha bessanas ciisha sinthan wottidi uttidayssati deeette

issi aaho kifilezi beettishe deees ha aapo kifilezaanka dumma dumma asati utthidi keehippe puula hanotan zaanna cigi uttizi issoy issaara ha hasayettes

Dumma dumma asati issipe gididi dendidi ugiya dounan deyiza biitta goyshe woykko sharafata heessa yeessa malata akaabazan kaashishe demmayettes

wolqama ambay beettishe de'ees ha ambayyikka giddoara shaakkizi efiza aaho aspalte ogezinne heessadanka issi issi keeththati beetti osuna

issi kipilen dalga asati uttidi ha xeellishenne entappe guye baggara issi issi daro asati eqqidi ha xeellishe demmays

Issi kifilen darga asati uttidi beethtishe de7oosona ha asatikka zo7o oyden uttidi issoy issaara yaa7ishenne haasayishe beeththikkonne issi macara sintan eqqadus

dumma dumma asati issipe gididi issi bessan uttidi ushsha uyishe beettosona ha asatu senthanka xaramu seera haraqenne heessa danka ammaniza asi uyiza ispirayte gizayssi beettees

Issi bessana uttiza shaa shaa shaa ishe bettiya dalga maca nayti de'oosona ha maca yelagati shaa shaa shaa yoobe qoncen deees.

issi aaho keeththay beettishe deees ha aaho keeththanka dumma dumma kifileti de7ikkonne izappe sinte baggara dumma dumma ufayssas gedi asa naati mici doyssati de7oosona

heedzdzu attumageti beettosona ha attumaagetuppekka giddon uttiza issoy ba dawutara xanna'ishe gaxan uttiza kareta sufe maayizaysi ha xeellishenne issi gaxan haddirsa baggara de'iyayssi ortodokkise ammano kaalettizayssi uttides

dalga asati beetoosna hayssatikka kawo oosanchatanne dumma dumma cima asati issife shiiqidi mugammo dere asa issipeteta bessishe beettosona

issi kifilen uttiza issi guutta asati beettosona ha asatikka dumma dumma xoqa bessan ooththiza kawo oosanchata geetetti xeygitosona

Gamo asa hara bittappe dumasiza mayo entappe Bagay qodhera yegid Bagay mayid utida dalga asat betetes

Issi keeththayi betishe deesi ha keeththapekka sinththa baggara issi kifilezani dumma dumma kawo osanichchati xeyigeti shiqiddi issi sani yaishshe betosona

asa naati haasayiza qaala xoqu oottidi haasayanas maaddiza qaala xoqisiza miishayi beettishe deees hamishakka bar kushezan oyqqidi haasayiza issi attuma ge beettees

Issi cima bitane eqqizayssi beettishe de'ees. Ha addezikka nam7u kushe baaga oyqqidi issi issuwara gathtidi ha hanggi xeellishe demmays.

Issi kifilen kumizi ottiza dalga asati beettosona ha asatikka banta sinta hazaaridi baggate izaappe banta xaabiza woraqata xeellosona

Guththa nayththi dalggidi woykko ussuppu gidizayssathi bethishshe deo'ssonna heyssaturakka nammu' awwa issoynne ayyo issinyya eqidossona.

Nam'u asati de'etesi, iisi atumagey barisintha ha zaarid, bar nam'u kusheta xeesani wothidi ha xelikonne issoyi issi keta penigiya gelanawu hokishe de'esi.

wolqama aaho wola kuway beethtishe de7ees ha wola kuwa giddora himetishe beeththiya zalga issi issi attumasati de7oosona

Tama eethishe de'iya woyko buura shishidi dumma dumma ban qachchidi gaathan tama eethishe diza Gaamo dere asa cimatinne dumma dumma muhure asati beetoosona.

Dumma dumma qommon oosettiza oydeti de'osona ha oydetikka ha'i wodiyan daro xayi xay biikkonne sunthay barcuma geetetti xeeygetizayssati peettosona.

asa naati dumma dumma gatta go7ettidi heessa danka ha7i wodiyan amaraton masof worqe gizayssa daddidi kessizoyssi beettishe deees

Nam'u yelagga woykko ortodookise ammano kaallizayti beettosonna ha yalagatikka ortodookkise maxaafa nababishenne xeelishe betetees

usupu asati beettishe de'osonna hayssatuppeka guuxxenaa oyddu macatinne nam7u attuma nati heessatuppekka issoy guutha naa gidizayssati beettosona

Nam7u asati beettishe de7oosona ha asatikka banta mayo maay7idinne iza daanka banta doonan aazakko menterisha adusiza miisha qachidi eqqidosona.

heedzdzu asati beettosona hayssatuppeka nam'ati guutta maca nayta gidikkonne issi attumage woykko etasi aawa daaniya issoy eqqidi beettees

Heedzdzu wozna gattiza asatinne heessa danka guutha yelaga nayti woykko naati beettishe de7oosona hayssatuppe issi attuma gee attin hankoti ubbay macahageta

nam7u keeththappe giddora efiza issi oge beettishe dees ha ogeekka ereme baggi kessiza izaara hemettiza issi attuma ge beettishe deees

Wogga shuchchay woykko zaalla gizayssi beettishe deees azaallazappeka sinte baggan dumma dumma kechchati beettosona.

barhu phezan bootta laxana xaaxiza issi attu maage beethtishe deees ha attu maagekka barkushe sampa oyqqidi iza bolla diza katthatuppe asa naatuyo gishishe demmoos

heedzdzu asati beettishe doosonna haysatuppe guye baggan eqqida suufe maa7ida issoynne sintha baggan de7iza nam7u asati issife gididi beettosonna

topphiyan dumma dumma woraa medoosati de7ettes hayssatuppekka leemiswaassi issua gidiza gaammu a yaagiyo ubba do7assi aaway ha7i beettishe deees

nu gaammo biittay eretiyo dumma dumma maay7o merati de7oosona hayssatuppe issoa gidiza dunguza maayoynne heessa danka bootta maayota maay7iza asati betetees

issi attumabenne issi macara bantanatu nam7ara eqqiti poto deendidi heessa danka bantaso medoosa gidiza kanaa bantalanqen essidosona

Ha'i wodiyan asa naati issoy issoyra gayttanas maadiyanne go'iya telegiraamiya yaagiyo potuanka yiidayssi ha misilen beethtishe deees

Oropu tamma giza woykko nu qaalan naadde tamma giza qaalay woykko xaafettiza maratton xaafetiza fidale beethtishe deees

issi barhu phezaara maay7o gattada booththa laxana maayiza macara beeththa she de7awus hamacarippe guye baggara salpe naagi eqqizayssati de7oosona

ammanuwa yaagetida xuufe xaafettiza woykko ortodokise ammanuwa kaalliza asay ubbay hashshu intena ha dendu7a baalau gattis yaagetiya xuufe beeththees

Amarkappe nu toophphiya waanna huphe ayssiya dootoriya abi ahameda ufaysi abi siyetis gida duube xaafettiza taapeli beettishe deees.

Duma duma koronteti beetishe de'osona. Ha koronteti keyiza bessan duma duma oothoy oothetikonne ezeta sinthan goyetibonta biitay de'es.

Dumma dumma korrontte miiththati bettishe deosona ha korontte miththatika bantta maara nagidi salipe asa na'ay eqqizadan sinththa guyera bettishe de7etes.

Keetha keexishe beetiya oydu gidiza asati de'osona ha asatika ooratha keetha pude woyko pooqe pude gujishe demos.

nam7u asati beettishe de7oosona ha asatikka korntiya giigissishenne dumma dumma mooretida suwa lo7etishe beettishe de7oosona

dumma dumma keeththati de7o sona ha keeththatikka baanta qommon qommon woykko baanta meran meran oosetikkonne izata matan dumma muuzetinne mitati de ishe beetto sona

Issi kaamezi beettishe de7ees. Ha kaamezikka korontte mittata issisappe harasa woykko kaamezappe dentti denttidi hollan essanaasi go7ees.

nam7u bessan eqqiza asati de7ettes ha asatikka heedzdzu heedzdzu asa gididi dumma dumma citan eqqidi issoy issoakko simmi xeeleto sona

Issi yelagay ha simmi eqqidi haasiyana si ba sintha guuta poo7isidi ha xeellishe beettees ayelagappe guyeera dumma dumma shuchchatinne maatati beettosona.

kornte oosetishe de'izayssi beettees ha koronteykka mooretiza bessaynne buro geliza heera lo7eti oottishe diza dalga asati beettosona

'Just join' woyko ha'i haayite Tamara gayetite giza xuufe xaafiza issi atuma adde ha xeelishe de'es.

Issi kiffilen kuumi uttida komppitere bettishe de'es ha komppiterezankka xaana'ishene iiza xellishe xaffishe deiza asati bettossona.

Shuchcha qottidi bittara oyttidi kobilistti Giza oge kesiza bessan dumma assa na'ati katta Mii makiidi kushshen mecetiza bessay bettishshe de'ees

issi kipiliyan dalga yelaga asati uttidosona hayssatikka qoodan heedzdzanne hegappe bolla gididayssati de7ikkokka izati bantasintan daro woraqaxa oyqqi oyqqidi xeello osona

Nam7u asati beettosona hayssatuppeka issi attumaagey ba duunan maske xaaxidi heessadanka ba ayfen maxaxara wottidi isi mace urateeko xeellishe beettes.

yelaga issoy issi suyqezan uttides hayelagappe sintha baggara galal7omeray deiza nam7u haaththa duuqiza jarkanezi beettishe de7oosona

Issi kipilen uttiza dalga asati beettosona dalga asati nam'u cita gididi woykko nam' maaran uthikkonne guye baggan deiza dalga uydin asi deenna.

aaho issi tukke uyiza keeththay deees ha tukke uyiza keeththan woykko katta kattiza keeththan asi doonta de7ishin oyde xallay beettees

Dalga kawu oosanchatinne issi issi poliseti uttida bessayi deees ha asatuppikka sinta xeeran uttiza issi keehippe modhonne orde gidizayssi ha xeellishe demmays

Dumma dumma poliseti uttido suna ha polisetikka meray keehip zo7o gidiza ooratha oydezan uttidi heedzdzu gidizayssati maara beettishe de7eettes.

bootta kaame beettishe deees ha bootta kaamekka dumma dumma oosoy as de7ikkonne nam7u ooson erettees ha kamezikka issisappe harasaa haatta efanassinne dumma anqasha woykko sheeshshata duuqidi issisappe harasa efidi gussees

Zo7o koote woykko shamizeeza maayiza kawo polisetinne heessa danqa hara zumma meran deiza maay7o maayiza dalga asati issi bessan eqqidosona.

Issi tama meray deiza woykko zo7i ekkizanne galaldho merakko baqqiza sohoy beettishe deees habessappe ha baggara issi isse mitatinne keettati beettoosona.

Issi dalgga asati issi kipilen bettosona. Ha asatikka kawo keeththa giddon eqidi bantta sinththen maatta woththidi saroteththa malata besishe de'etees.

Dumma dumma mayonne merayi qothay dummatizo dalga asati issi citan eqidi ha xelishenne bantara de'iza asatura hasiyishe demayis

Issi kifilezi bettes ha kifilezankka dumma dumma bittatin e biittadnkka madabarappe miiththa shukki kessizo zawulattinne miiththti bettosonna

toopphiya bandira qantan woykko guuttan guuttan qanxidayssa oyqqidi eqqiza darga yelagatinne heessa danka kawo oosanchati bettetis

Heedzdzu gidisa asati beettishe de7ettes izatappe nam7u orde attuma giti gaxan gaxan eqqidi bayntappe giddon suufe karetha maay7iza macaaro essidosona.

Issi yaanne haanne yuuyanas dandayiza dumma dumma huphetisa asay uttiyo oydiya bettashe de'oos ha oydeyokka meray booththanne kareti ekkizayssa gidee.

issi macaaranne issi attumaage issi kifilezan beettosona hayssatuppeka bolla baggara issi daagettiza wanca gizayissi beetashe de'awus

Issi puula hanotan keexxettiza keettazi beettees ha keettazappe sithe baggara nam'u mithati diccishe de'izayssati bettosona.

Issi aaho denba gadezi beettishe deees hagadezapbekka nam,as shaakkiza giddon deiza dirsazi pude eqqiza mita bessati de,eettes.

issi ooratti keexettishe woykko ginbettishe deiza issi shuchcha keethti beettishe deees ha shuchcha keettanka dumma dumma keettas go7iza miishati de7oosa

Toopphiyas heedzdzu meray deiza bandirazi beettishe deees abandiraskka cililo galal7onne zo7o meray deizayssi qaaphetizi bollan beettishe deees.

Walqama katamay woykko ambay beettishe de7ees ha amba raqa himettishe beettiya dumma dumma qommo kaametinne heessa danka kaame yarati beetteyosona.

Pooliseti beettishe de7oosona. Ha poolisetinne dumma dumma hospitalen bantta saate woykko bantta woraafa naagishe diza dalga asati uttidosona.

Issi kifilen kumi uttizadalga asati de'osona ha asatika eqodi izetupe bagay haysadan kushe yedidi ha issi attumaza xeelosona

Dumma dumma oosuwa eriya yelaga asati beetishe de'osonna; ha asatikka hospitale giza bessan uttidi banta oosora oosora worapa naagishe de'osonna.

Issi attuma akimezi beettishe de7ees ha akimezikka dumma xale bayzanassinne heessadanka asa sunti xaafanas issi kifilen uttidees.

Nam7u asati de7osona. Hayssatikka dumma dumma asa natu bolla payatetta oosuwa giigissanasi gidi kawoppe anjetidi ki7idayssata.

issi keethtayi beettishe deees ha keetappe sinta baggara wolqama hospitalezan oottiza zo7o maay7o maayiza issi dootore suuta issi harganchappe ekkishe demmays

Issi attumage barqaala xoqu oottidi haasayiza miisha barhadirsa kushen oyqqidi guyekko qihiba simmanau qoppidi ya baggikko xeellishe beettees.

Asa naatu bolla payatetta naagisiyo oosoan anjettiza issi yelaga macara utthada ba naa bessana siyiza macaro haasiyisashe beettoos.

Wolqqama miththattine hssadanika bazzoy bettishe de'essi ha bazoy bettiyagappe giddon giddon issi issi keththeti yedi yedi bettetes.

Issi ciima keethay beettishe de7ees ha keethayokka nam7u penggetinne hessaadankka issi maskootezi beettikonne ha keetha giddon dalgga laapu hospu giddiza asati eqqidi beettishe de7osona

Wolqama ambazi betishe dees ha ambazanka issi issi kethati kehipe pulatinne hesadanka yedi yedidi mitati matati de'za sohoy betes.

Issi issi dhoqqu giiza miththati bettosona ha miththayka dumma dumma go'anne hessadanka kuwasi asa nata madiyogey ossine gemontta qoncceko.

Wolqama sharayi salon betishe des ha sharayika duma duma asa nayiti irayi bukana wodiyanne hesadanka bukana hanes yaganas mades

Issi aho ogezzi bettes ha oggezara hametishen dizza dalgga yelagathi de'ikonne izzappe guye bagara haththay banas ke'iza waroy betteshe de'es.

Issi aho demba ogezi betishe de'es ha ogezanka asphaltezi gelonta idhikoka ogezi kehipe pula hanotan lo'idi de'es.

Issi aaho nam'antho dheka timirte keethay beetishe de'ees. Ha timirte keethayka heedzu dhekay de'iza pooqey beetishe de'ees.

goshsha uusan keehippe erettiza dalga goshshancha asati beettoosona ha asatikka dumma dumma goshsha uusoa goydi woykko dumma tuumotanne shunkurutota tokkidi etappe go7etti yooga pessishe de7eettes

dalga asayi issipe issoy issara sugettishenne heessatuppe sinte baggara cima asati cika oyqqidi laxana maay7idi cira oyqqidi hamettishe beettosna

Issi laapu gidiza asati issi bessan eqqidosona ha asatikka dumma dumma cikanne heessa danka cira oyqqidi dumma maahiya cala maayiza asa geddon essidosona

Abenezere xale keeta yaagetiya taapelay beettishe deees ha taapelappe garsa baggara issi kareta penge deiza keettay beettees.

issi bessan dalga asati beettosona ha asatikka issoy issuara eqqidi yaanne haanne simmidi siiqotetha bessishenne issoy issuara zoretishe demmoos

awappe poo7uwa ekkidi asa naatuse dumma dumma go7a immiza heessadanka poo7uwa immanassinne dumma xompe xompanas dandayizan soolare gizayssi beettees

Dumma dumma ooso zaara yiza dalga asati beethxishe de7oosona ha asatuppeka sinthe baggan ekkiza kawo polise gizayssi barxabanjaza oyqqidi eqqides.

Dumma dumma gaammu maayuwa maayiza dalga yalagati issippe gididi nu ha7i heemishe deiza kawuwa dotorya aabi duuro gidida gistiya mayu7a maayidi beettoosona

shuchcha qotidi heessadanka ashawa simentoara walakkidi haaththara gattidi iza aspalte kessidi oottido keehippe lo7iza woykko puulattiza oge beettees

issi aaho denba kaame binzileza woyko nadajje giza issa duuqiza bessayi beetishe de'ees ha bessappe sinthe baggan issi macara beetashe de'awus

issi aaho ogezi beettees ha ogezarakka yaanne haanne hamettiya asi xayikkonne ogeppe gaxan gaxan maatatinne gattati beettishe de7onsa

Issi ogezi beettishe deees ha ogezanka dumma dumma tappelay de'ikkonne hatappelappe garsa baggara gedenne haanne kantiya woykko postati hamettiza asay beettees.

dalga asati issi bessan eqqidosona ha asatikka haaththay issisappe harasaa goggishe xeelidinne eqqidi bantha oosowa garamet ufayssa hanotan miicishe beyays

oge oottishe beettiya dalga asati de7oo sona ha asatikka oge aspalte gelsishenne dumma dummabata ogen lo7etishe de7oosona

issi aaho biittay woykko oge goyettiza bessayi beettishe deees habessanka oge goyiza kaamenne dumma dumma oosoa ooththiza kaameti de7ettes

Issi demba sohoy beettishe deees ha denba bessanka dumma dumma mangotinne mitati heessadanka issi issi maatatinne sharafati beettosona

Lukanda yaagetiza potoy bollan xaafettiza issi wolqama boora potoynne hadufeza deiza taapelay beettishe deees.

Issi puula hanotan oosettiza oge beettishe deees ha ogezikka shuchcha qoxidi iza bolla ashawa simentozara warakkidi giigissizo lo'o hanotan oosettiza oge.

nam7u bootta maayo maayiza attumay yelagati beettishe de7osona iza tikka banta sintan wogga komputereza wottidi izappe xeellishenne xannayishe demmays

issi keettay beettishe dees ha keettappe sinte baggara dumma dumma yelagati beettishe de7oosona ha yelagatuppe guyeera mitati coqu gidi de7ettes

Issi wolqama goshsha biittay de7ees ha goshsha biittappe na7u suwappe gidtora haattawaaro kessidi haaththi baana sigidi lo7etida issi attuma geenne haatta waaroy beettosona.

Nam'u asati beettishe doosona .Heyssatikka nam'aykka macageta gidikkonne izatappe guye baggara issi issi taapilati beettosona.

Asa naati nam'u bagga issoy issuappe aazi dari yaagidi kilanassinne woykko geedaranas go'etiyo geeddariza miishay beettishe deees.

issi gatta e beettishe deees ha attu maage de sintha baggara nam7u nu gaammo asay maayiza maay7o maay7izayssati baynta ushacha ushacha kushe pude dentidi eqqidosona

issi polise uttidi ha xeelishe beettees ha polisezikka barsintha woykko som7ua xumisidi ayfe kessidi duuna dooyi boonta coo gidi uttides.

oge kumidi hemethishenne woykko bantamaara maara oyqqidi heessa dan woy salpeza naagidi yiza kawo poliseti beeththishe le7oosona

Issi kifilezan uttiza dalga asati beettosona ha asatikka xawuleppe oosettiza oydezan namay nam7ay issi oyden uttidi yaa7a ya7oosona

Dumma dumma kuttotanne hessadankka meheza shukkiza issi goobba asi.kutto shuukiza giiddi entta aasho issisa ehi qolishe bettes

Banta heera lo7ethanassi zorettidi woykko danci dendiza dumma dumma macca asatinne attuma asati issippe gididi ogge pittishenne anqasha shiishshishe demmoos.

Dumma dumma madabarati dzuuxizayssati beettishe de7osona hessape hara qasse ceega miishatikka ubbay issisoan kuureti de7ettes.

banta heera giigissanas gidi issoy issowara zoreti dendiza attuma asatinne macasati oge pittishenne banta heera giigisishe beettosona

Issi issi asati dumma dumma oosowa ooththanas go7iza mitha oyqqidi eqqidosona ha asatikka dirsa dirishe beetetes

anqashatanne heessadanka dumma dummabata caananas yaaget medhetiza guye bagga gonge dooya gidiza issi zo7o kaamenne sintha baggay booththa ekkiya issi kaame beettees

dumma dumma ogetanne heessa danka baheera naaganasi dumma dendi dendiza asati dargay beettishe de'aoosona ha asatikka oge pittishe demmays

banta heera naaganasi woykko heera geeshshatetaasi olettana yaagiya qofan dendida dalga yalagatinne kawu oosanchati issife gididi oge pittishe beettosona

oge giigissizanne banta heera geeshshatetta naagiza dalga asati issipekki uttidi oydenne dumma dumma ogeta pitti pittidi anqasha biitthappe xayssishe beettosona

Hedzdzu asati bettishshe dees he izzetuppe gaxan gaxan deiza nam 'u atumagetine giddon eqqada izata hasiysashshe deiza macca bettawuss

Ba oonatettha erisiza payda matoqeza ingilizato qonqan woykko ingilizato qaalan kessana danda7 'oos gida duufe xaafettizayssi beettees.

dumma dumma meray de'iza suufe maayiza dalga asati issi kifilezan eqqidosona enthappe guye baggara nam'u asati de'oosona entappe issoy dotoreya abi ahameda

Issi kipilen oyddu gidiza asati de'oosuna ha asatikka nam'ati xaafettanassi nam'ati entasunta xaafiza asata geetetti xeeygettosona.

Issi kifilezi beettishe dees. Ha kifilezanka uttiza dalgga asatuppe qoodati beettishe de'osona. Hayssatuppe beettiza issi heezzu asa xalala.

Issi maccara barqodheza huphezara gaththada pooxa xaaxada haa eqqa xeelashe beetawus izippe guye bagaara dumma dumma boncoti beetishe de'osonna.

Dumma dumma dan'o dizati beetishe de'osona, haysatuppeka uutha gizaysi dalgidi kootan yeechatara gdiddi biita kamidi beetishe de'es.

Duma duma kawo oosanchati duma banta ooso bessappe bessappe xeysetidi issi ya'a othiyo keethan uttidaysati betishe de'etes

Issi aho ogezaara darga qoday baynna asati issippe gididi issoy issuara sugetishenne issoy issuara haasayishe hemetosona

issi kibilen uttidi dalga asati dumma dumma tuketanne heessa danka ayfa ayfe katta qommota dumma dumma kattata leemisoassi bazala baanga giste masatizayssa mise deeppeetu

Bootta maay'o maayiza dalga asati beettosona ha dalga asatikka intappe baggati banta ushachato sintawu yeddidi hemetos yaagida malatara sintahuki eqqidosona.

issi bessan dalga kawo oosanchatinne heessa danka gaammo oonatetha erisiza maay7o maay7iza dumma dumma asati eqqidi issoy issuara betetees

taramaj pirezidant woykko hameterediya pirezidante woykko huphe ayzo ayssiyayssa geetettiya dupe bettishe deees

Issi aaho kifilizan uttiza dalga suufe mayiza asati beettosona ha asatikka baynta ooso oosora yiidi issoy issuwara yaa'ettishe demmays.

issi bitane eqqidi ha xeellishe deees ha bitanekka ba ayfezan maxaxara wottizi ba huphen aaho qoophe wottidi ha eqqi xeellees

Issi booththa kiffilezi betishe de7es ha booththa kifilezanika dumma dumma issoy issoko xeelonatta malla zooko zookuwa zarridi nam'u cittan utiza yelaga nati bettishe de7osona.

barqala dhoqu oottidi ubba asawu siyetana mala go'iza miisha oyqidi haasayishe beetiya issi yelaga attuma asi betishe de'es

Oyddunne ichashu gidiza asati issi kifilen beettosona ha asatuppeka sinta baggan de'izayssati issi biittappe woykko toopphiyappe kare baanau maaddiya paasporte xeellishe de'oosona.

barqaala xoqu woottidi haasiyanas gidi bar sinthan qaala xoqisiza oyddu gidiza miisha wottidi eqqida issi yelaga ordi ekkiza attumage beette

Salo sa7a gufanto dabdabe xaafiyo issoy issuwara gedaretiyo wonta yaagetiza dhuufe xaafettiza issita belay beettishe deees.

Kawo oosanchatuppe issowa gidiza sarotetha naagissanassi sintha xeera oothettiya woykko dumma wolqa geetettiza issi pose uttidaysi beettees.

heedzdzu asati beettishe de7osona hayssatuppeka issina macaro gidikkonne nam7u adde poliseti uttidi xaafishe demmays izata sinthan haatay beettees

Dumma dumma kawo poliseti issi oge kumidi sintha xeeran eqqiza heedzu asatura guye baggan deisa dalga asati issife gididi ha yife beetosona.

nam7u asati uttidi beettosona ha asatikka nam7ay uttidi ha xeellishenne bantasinthan woraqata woraqata wottidi haasiyanas qoppishe demmoos

issi kipilen dumma dumma citan uttidi nam7u citan deiza poliseti beettosuna ha poliseti issi citaninne issi citan hara woosanchati uttidi ha xeelleettes

nu gaammo zooniyan boroda wuradaan cil'ashe denba qabale yaagettiza xuufi xaafettizayssi beethtishe dee'es ha xuufiyappe miiye baggara issi polise uttides

dumma dumma meraynne qottay deiza heessadanka dumma wolqay deiza motoreta laaggizi yiza dalga asati nam7u bessan woykko nam7u salpezan beetos

kawo oosanchatuppe issaa gidiza poliseti beettosona ha polisetikka entappe issi maara oykkidi eqqidayssati banta xabanja salo zaari eqqidosona

Oyddu gidiza asati beeththishe de'oosona izatappeka nam'ati tirafike gizayssa gidikkonne nam'ati makinanne heessa danka dumma zumma lo'etiza miishata

Kawo oosanchatoppe issua gidiza polise yaagetizayssati banta tamanja salo zaaridi issoy issuwara shiiqidi eqqidosona.

bootta oydezan uttiza dalga kawo oosanchatinne heessa danka yelagati beettosana isatuppe senthan uttiza issi polisi xaafishe beettees

Dumma dumma kawo oosotuppe issua gidiza poolisetinne heessa danka hara hara kawo oosanchati issi keeththan kumiti uttidi yaa7a ya7etishinne ha xeellishe demmays.

Dalga asati issi sahan utidi betosona ha asatika izatape banita beni wodiya katha miza moqe gizaysa oyqiza mac'a asatika betosona.

Kaareta suppe maayizi izappe garissa bagara boththa shamizezza mayiza issi yeelagayi baa ayifezzanni maaxaxara wothidi haa xellishshe betees.

Heezzu aththumaageethi beeththoosona; haysathuppekka nam7athi aaho qophe banththa huuphen woththidosona; issoy giddon uththizoy isi suufe maayidi mathan dabththara woththidi des.

Dalga asati issi sohuwani utidosona, ha asatika gedene haane utidi sintha bagara xoqu gida besan utidaysata duge bagan dizaysati xeelotesi

Ha'i wodiyan tophiya kalethiza dotoriya abi ahmedey betishe de'es, dotoriya abi ahmediyka ba oshacha kushiyan pude xoqu oothid eqides

Issi kiffle kumidda dalgga maca assathi bethosonna. Ha maca assathikka dumma dumma sohappe xegethi shiqikkonne izzathi bantha sinthan maanass gigissidoy koka gidees.

Issi atumage utidi ha xelishe demos atumaguka ba sinta po'isidi mic'anasi hanishenne kehipe ufayxishe de'etes.

dalga asati issi kipile kumidi bootta ohidezan uttidosona ha asatikka dumma dumma bahara yaayishenne haasayishe beettosona

nam'u cittan uttiza dalgga asati bettosona ha asatikka issoy issuwakko xeellidi banta uteththa giigissidi de'oosona

Dumma dumma gosha ooson erettiza dalgga asati issipe gidi guye gontta denddidi puutiya tokkishe issi goyettida aaho denbba biittan demmoos.

Barayfezan maxaxara woottiza kareta suupe maay7idi barkushe haakko zaaridi piskiza issi attu maage eqqidi beettees

dalga yelaga asati issisan uttidi beettoosna ha uttida asatuppeka dumma dumma asati baanta qophe wottidoysaara ha xeellettes

Malay arsa gididanne dumma wode keehippe sugetito woykko ceyggida issi attuma ge suufe karexizayssa maay'idi ha xeelli uthides.

issi cuuppu gida woykko ordi ekkiza gaagay de7iyo attumage beettishe deees ha attu mageekka uttidi bar sinta xumisidi xeellishe beettees

issi attu maage beettishe deees hayssika bar7ayfezan maxaxara wottidi bargulbatan tokushe wotti ha xeelli uttidi beettees

dalga dere cima asati banta gaabe naxala heessa danka xibabe maay7idi issoy issoara cika oyqidi dumma dumma beni woden oosetti zabata oosoa odanas yishe beettosuna

kawo oosanchatinne gaammo biittan deiza ayfettiza ayfettiza asati issisa shiiqidi baynta nu biitta sarotetha yaagiya malatappe issua gidiza maata oyqqi eqqidosona

Issi macara uttada beettashe de'oos ha macaarakka barsintan asa naatu qaala dokisiza miishanne asi haasayiza miisha dumma dummatuwa gattanas dandayiza baa sintan uttadus

goshshancha asati dalga oosowa oothtishe de7oosona hayssa oosotappe issua gidiza puutiya tokkiyo oosowa tokkiya issi attumage biitta puutiyakko shiishshishe deees

Issi mara woyko salfe oyqidi eqida dalga yelagati betosona ha yelagatika kawo osanchata woyko issi githa issi nam'u yelo yelo yelidaysata xalala.

lo7o ooso wode gido yaagettiza xuufe xaafettiza issi xaabelay beettes ha txaabelan de7iza issi attu magenne dumma dumma woraqatati beettosona

heedzdzu gidiza asati beettosona izatappe nam7ati attuma geta issinna giddon nam7appe dizayra macaro geetetta beettos

Dumma dumma kaame qomoti nu tophiyan de'ikonne hezdzdu goomay dizaysi ,oydayi dizaysi hesadanka usuppunayi dizaysati beetishe de'etes.

Dalga assati issi san de'osona, ha asatika issi kifile kumidibutidi ha xeelishenne bant sintha po'isidi issoy issuwara banta dawutare oykidaysanni xaafishe de'osona.

Issi kifilen uttiza dalga asati beettosona ha asatikka banta kushe salo dentidi ufayssan eti xeeliza kuwaase gelisiza citay ufayssin beettishe de7oosona.

dumma dumma kaame qommoti beettosuna akaametikka asa naata caananas issoy issuwara bantamara oyqqi zoretidi sinte yizayssati sintawuki beettosuna.

issi kipilen uttiza dalga kawo oosanchatinne dumma dumma oosora xeeygettidi yida dere cimati beettosona hayssata sintan eqqidi haasayisishe de7isa issi attumage beettees

nu gaammo asa hara biittappe dummayiza dunguza giza maayo maayiza dalga asati issipe gididi issi ogiyara hemettishe beettosona

Issi maca na'ya eqada betawus . Ha maca ba'eyppe guye bagara dumma dumma matatinne sharapat hesadanka mithat biita kamidosona.

Oyiddu yelaga nayitti de'osona hayisatikka issoyi issuwara gidi issi bessani eqqidi uffayissas issoyi kushshe saluwa issoyi qase baa nam''u kushshe hanigissid woyikko assidd salo xellishshe betetees.

Nam'u yelaga macca nayti beetosona izetuppe guye baggan uttida issi yelagiya ba nam'u biradheta ha zaarada hage saro ya ga bessashe de'awus.

Dumma dumma kafo qommoti nu xuufiyan de'osona hayssatupoe issuwa gidiza issi al'o kafo qommiya beetashe de'awus .

daruga asati issisan uttidi boosona ha asatikka abba haaththa bollara hemettishe woykko wolwolo gizayssa togidi pinnishe demmoos

Issi attuma issi beettishe deees ha attuma geekka ba ayfezan maxaxara wooththidi heessa danka guye simmidi issi arsa bolla ichidi ha xeeyllees.

nam7u asati beettishe de7oosona hayssatuppekka issi attumagenne issi macara de7ikkonne macara ba kushen adussa koce oyqada beettoos

nam7u yelagati beettishede oosona hayssatuppe issi arsanare zo7o maayo maayizayssi barhuphe doophisidi ha xeellishe beethees

Issi aaho maatay beettiza biittay de7ees ha maatay deiza biittanka issi yelagay barkushe salokku malatidi ha simmi eqqidi xeellees.

Wolqama xoqu giza woykko adussa adusa gidiza mitati beettishe de'oosona ha mitatikka zerettan woykko sheeshshan dumma gidiza mita qommo.

Issi uttidi asa sunththa xaapishenne asa paramisishe de7iya issi yelagay de7ees ha yelaga sinthani hedzdzu yelagati xaapisanas sinththan eqqidi doosina.

"Ba oonatetha erisiza payida matawuqe gizayisa xaafetanas yida dalgga guutha nayitinne hessadankka yelagati beetosona haysatuppeka issoy hokkidi xaafishin demoos ."

Ba oonatetha erisiza woyko qoncisiza payda matoqa getetizaysa ekanayo koyrotidi suntha xaafisanaw salfetiza dalga asati eqidosona.

Issi keetha macca asati issoy isara betosona haysatika azi ootjizo gikon banta z su.tha xaafidanasi hidi uttida

Toopphiya oonatetta woykko izi ba toopphiyan de'izayssa erisanas maaddiza payda matoqezan xaafettanas yiza yelagatinne iza xaabiya issi macara beettawus.

nam7u yelagati issi bessan dalga asa sunta xaafishe dennoos ha yelagati baantas uttidi asa essidi sunta ekkishe beettosona

Issi mishiriyanne nam'o attuma yelagati uttidosona haagetikka mishire sunta xaafanas gidi mishiriyo banta sintan utisidooge beettees

dalga yelagati beettishe de'osona ha yelagatikka banta sunta xaafisanas eqqidi issoy issoara zoretishenne xaafiza asasuko xeellishe beettosona

Guutha tamare nayeti banta salpeza naagidi eqqidayssati beettosuna hayssatuppekka guye baggara xoku xoku gida wolqama mithati bette dees

Issi ba oonatetta erisiza toophiya haa7i wodiyan keessiyo payda matooqeza keessana sigada xaafettanau yiza issi yela giya eqqada beettowos.

Issi bessan de7iza asati aaza oottizayssate giikko bar7oonatetha erisiza toopphiya matogeya woykko payda kessanas iyida asatinne kessiza asati uttidosona.

toopphiya bar7oonatetha erisiza matooqe woykko dumma fayda gizayssa kessanas yidi bar7ayfe zan xeelishe beettiya issi attuma gee dees

banta oonatetta erisiza toopphiya payiza matoge gizayssa ekkanas gidi yiza guutta yelagati woykko naatoppe bidi cima gakkanaashe eqqidayssatinne uttidayssati beettosona.

dalga cima asati issi bessan eqqidi issoy issoara haasayishenne dumma dumma banta salpeza naagi eqqizayssati beettishe de7oosana

Tohuwa kuwasiya ka'iyo dembay issoy betishe de'es. Ha demba sohuwanka 2 citat betikonne izetappe zo'o mayo mayizays kuwaseko adhonta mala issoy sugishe de'es.

Yelaga nayti issi besan kumi utidi ha woyko duge baga xelishe demays ha yelagatika isportiya ka'etiza meda giza woyko demba besa xelosona.

Issi daro aho besara hamutish de'iza dalga polisetine duma nam'u maca yelagati betishe ne enta ta xellashe betaysi

guuta lo7a ekkiza sintayi xeellanas ufaysiyo issi yelaga macanaya beettashe de7awos izakka barsintha poo7issada achcha bessa miicashe beethtos

Tohuwa kuwaaseya kaayishe beethtiya nam7u yelaga nayti de7oosna ha yelaga naytuppekka sintha baggaysse sa7an oykko kaasa denban gulbatidi pude kushiya dentidi woossishe beettees.

Tohuwa kuwaasiya kaa7anas keehippe injetiza woykko maatay deiza meeday woykko denbay bettishe de7es ha denban uttidi pude xoossa woossishe deiya issi yelagaykka beettees.

tohuwa kuwaasiya kaa7iyo issi denbay beettishe deees ha dembanka kaa7ishe deiya nam7u citati de7oosona haccitatikka kuwaase xoqappe yizayssa dommana sugetishe demmays

tohuwa kuwaasiya kayishe beettiya nam7u cita yelagati de7oosuna ha nam7u cita yelagatoppe issi citay woykko zo7uwa maayizayssi hanko cita manaa xiiqishe beettees

dumma dumma woththa woxiyo isporthiyan eretiza yelaga nayti issife gididi woththa woxxanas wodhisiza asi ista nam7a heedzdza gaanashe naagishe beettosona

issi mala mayo maayiza dalga asati oge kumidi entatiranka toopphiya yaagetiya galal7omeray deiza maayo maayizayssadi issife gididi yishe beettosona

uto huwa kuhaasiya kaa7ishe beettiya nam7u yelagati dehoosona hayssatuppekka zo7o maayo maayiza sintha baggan deizayssi sintha wukko waxxishe beettees

Gala7omeray deiza maay7iza yelaga nayti beettishe de7oosona ha yelagatikka tohuwa koaasiya kaanase denbakki eqqidi ha xeellosona

Xohuwa kuwaassiya kaanaas yiza nam'u citatuppe issi citay keehippe ufayssana kumidi issoy issua dabishenne issoy issuara sugethtishe demmoos.

Toho,a kuwaatiya kaassan erettizanne wursethi gakkanawu gencidi bizaha maadiride yaagetiza kilebe champes liige daaga tookkishe demmays.

Issi denba bessan dalga asay uttidinne eqqidi toho kuwaase kaa'ettizayssa xeellishe beettosona ha asatuppe guye baggara wolqama woray beettees.

tohuwa kuwaasiya kaanaassi nam7u citati issi demban beettosona hayssatuppeka nam7u citappe nam7ay issi bagga gidin issoy hanko barbaggatu yo immano ehishe pheettes

Itohua kuwaasiya kaa7iyo issi aaho denba bessay de7ees ha denba bessanka kaa7ishe beettiya nam7u cita yelagati de7oosona.

Issi koaasiya kaa7iyo denba bessan nam7u citati kaa7ishe issi yelagay barcitara dom7ettidi kundidayssappe hanko cita nay gubbidi kantishe beyays.

Dumma dumma miishati woykko issi issi ba yeggiza borsa misatizabay woykko qurboy beettishe de'es hayssatu giddonka xaafiza iskirtoy beettishe de'ettes.

Nam7u asati beettishe de7oosona hayssatikka otuwa woykko dumma dumma biittappe kiiza kushe hiilla go7ettidi asa naati ooththido jabana malatizayssata bayzanas ehidosona.

2 asat betishe de'osona, ha asatuppeka issoy geesan qanta gidikonne issi aduqizaysara issippe gidid woga herega misatizaysa oyk eqidosona.

Oyddu asati beetishshe de"osonna ha oyidayikka betishshe dikkone izetappe guye baggara kamey eqidayissa betishshe des

Dalga yelaga nayti issi besan uthidosona izetika guye zempi uthidi banta silke oyqidi iza xeelishe demays haysatupeka ha gaxan de'izasara macaro.

Dalga asati issi sihon eqidaysati betosona izataraka kame eqidi ha yishe dizaysinne duma duma eqidine banta gidon zoretishe betiza asati detes

Issi saaoe hara sa asa nayta ekkidi efanasi woyko sunthay abasha kaame geetetiza wogga adussa kaame beetishe de'oosona.

Dumma dumma yelagati issi bessan beettosona hhayelagatika banta toha hamettizayssappe lo7o yaagidi nam7u tohan bululiza saykile laaggosona.

issi zo7o kaame barzookkon woykko bar gongezan aazakko caanidi ha bululushe demmays ha kaameppe miye waggara issi macara beettoos

Issi ogezi beettishe deees ha ogezara kambulu liza issi nam7utho hay deiza motorezi beettikkonne nam7u yelagati istatuppe issoy tamare keeththappe yiza naay beetti

Toopphiyan dumma dumma kaame qommoti de7oosuna hayssatuppekka issua gidiza heedzdzu goomay deiza kaame sinthahu bululishenne iza matan issi macara beettashe de7awus

Kareta kaamezi haasimma bululizayssi woykko koldizayssi beettashe de7oos izakka dumma so kaametuppe issua geetetta xeeygetoos

issi puula hanotan oosettisa asfalte giza ogezaara nam7u gooman bululiza motorezi beettees ha motoreza laaggiza issi attumageekka boota maay7o maay7ides

Barsinta baggara bootta ciishshanne heessa danka galal'omeray wala hettizo ciisha wottada ha yashe beettiya kaamee de'awus.

haatta pinnanassi asa naati go7etiyo dumma dumma tiransporti ya mishappe issuwa gidiza wolowoluwa gizayssi abban beettees

Issi aaho denbayi beettishe dees ha dembabessanka osettiza dumma dumma keetha qommoti woykko pooqeti beettosuna ha poqetappe sinte baggara kaametinne mitatikka de'sona.

issi kifilezan dalga maca asatinne attuma asati issipe gididi beettosunna ha asatikka sintha baggan deiza issi macara bar kushen woraqata oyqada hankota xeelisashe beettoos

uuratta keetettiza issi keettay beettishe deees ha keeta gompanka aazakka asi de7onta mela keeththatinne dumma iza meray xalla beettees

issi keeththan dalga asati uttidi beettosuna ha asatuppeka dumma dumma guy sinthe baggara eqqidayssati macaagetinne attu maageti beettosuna

Gutha nayti issi kifilen geli utidi issoy issara xanayishenee issoy isara bata tamaridogo oyishetishe betosona

Issi kifileni kumiza daliga yelagati utidosona hayisatikka dumma dumma tamareta keththani tamarisishenne izeti banitappe kompoitereza sinthani utidi xeelishe deosoona

Barqala dhoqu wotidi hasayanas koyda issi atumage qaala xoqisiza miisha bar kushen oyqidi ba ayfen maxaxara wotidi ha simmi eqides.

issi kifilen zalga qooday deiza tamaare nayti uttidi izatikka entappe baggay bar qofa haraso yettidi baggati xiskishenne heessadanka xaafizayssati beeththosona

Issi aaho kifile kummida tamari nayti beettosona ha tamaare naytikka issoy issuwara zoretontta bantta kompitereza kompitereza xeeliddi paace oottishe de7oosona

Issi attu mage uttidi barqaala xoqu woottidi haasayanas go'iza miisha ko'ettidi haasayishe demmoos a asikka bardoona mooridi uttides.

Wolayta oosowa maabara yaagetiya liqa araka timirte keeththa yaagetiya duufe taafetiza issi taapilazi beettishe deees

Issi kipilezan uttiza nam7u yelaga maca nayti beettosona ha nam7u maca naytikka issife gididi xannayshenne baynta komputereza komputere xeellishe demmays.

Issi issi mitati xoqo gidi dumma dumma go7a immizayssappe issua gidiza kuwaay beetife deees ha kuwa giddonka dumma dumma asati de'eoosona.

issi kipileza kumiza dalga yelaga tamareti beettosona ha tamaretakka eqqidi entahu odishenne tamarsishe beettiya issi astamarezi de7es

daluga qoodzi baynna maxaafay beettishe deees ha maxaafaykka issi maxaafa keeththan tumma dumma tamare nayti xanaya yo gidi giigiza maxaafa keeththay beettees

issi keeththay beettishe de7ees ha keetta zaanka dumma dumma yumburse tamareti ichiza bessay de7ishine hayssa bossan moonumo oo algafi ufupo bugeekkogana

Nam'u pooqe keeththati beettishe de.oosona ha pooqe keeththatuppekka sinthe baggara go.ettiza biittay woykko keethta keexanasi buro giigissiza bessay deees.

Nam'u pooqe keeththati beettosona ha keeththatuppekka sinthe baggara wolqama aaho denba aspalte ogezinne dumma dumma mitati beettetes.

Issi kipiley beethtishe deees ha kifilezanka dumma dumma barkomputeretanne heessa danka xammayiza dawutara oyqqiza daro cima asati uttidosona

Issi denbba bessay beetishe de7ees ha dembba bessape guye baggara issi keeththatinne hessadan miththati dhoqqu giidi beetishe de7oosona

Issi wolqqamma biththay bethishe dee'ss. Ha wolqqamma bithan dizayssi azze gikko dumma dumma worathinne heyssadankka sonothiza bithay Dee's.

Xoqu giza dere betishe de'es ha dere woyko zumayka barista bagan eqizaysanne duma duma mithatun kametidi betishe de'es.

Issi asa naati issoy issuwara kaamiyan qohetontha mala ogiya naagissanas gidi kawoy sunthizo oge polise woykko tirafikke gizayssi beettes.

goshsha oosowan erettiza dalga asati issi bessan beettosona ha goshsha uoswan eretiza asati guye goonta kaamee oothtido oge guye bagga giigissishe de7oosona

aaho denba ogezi beettishe de7ees ha ogezanka eqqiza attumatinne dumma qase macaagiti beettosona hayssatuppe dumma baggara issi kaamiya eqqadus

Issi aaho oge beettishe deees ha ogiyanka dumma dumma kaame qommotinne dumma meray qottay deizayssati bululishe woykko kolxishe demmays.

Dumma dumma kaame qommoti beettosuna ha kaametuppikka dariya baggati aaza kaame giikko so kaameta woykko nam'anne heedzdzu asa xalla caaniza kaameti darosuna.

Oge oottishe beettiya issi kaamee deees ha kaameekka barsintha kaccen biitha sugishenne keehippe dalga biittha sugidi issisappe harasaa pintishe deees.

Ichashu gidiza asati beetosona Ha asatuppekka issi atumaage enttayo odishenne entta zorishe beetikkonne issi mela miththay ettappenne miye baggan d7ees.

Ichashu gidiza asati hemettishe demmays ha asatuppekka issi sinta gatayssi ba ayfezan maxaxara wottizi haattas kiiza waarora hemettes

issi yelaga malayke hippe lo7iyo guutha barhupheza duge yettiza macanaya bar kusheza mecashe beettawus

ba huphezan nu gaammo dunguzakko baqqi ekkiya qope wottiza issi attumage bar kushe mecetishe demmays ha asikka bar kushe mecethanasi bomba dooyides

issi maca urattiya beettashe de7awus ha maca harakka bar issi kushe xoqu ootthada ha hattana xeellashenne sintako shiiqaza issi solareza beyashe beettawus

haaththay yiidi issoy issowara gujettizi woykko doorettidi he bessa kumidi izappe harasaa gogganas maaddiza tankare gizayssi beettees

kushe mecetishe deiza zalga asati beettosona ha asatuppekka heedzdzu gidiza sintha xeeran beettizayssati ha7i mecetosona

Guutta nayti issoy issoyara sugetishenne miiceche demmays ha guutta nayti issoy issoyara sugetiyoy haatta kaanassanne izan mecetanassa.